Kyifo kyino bisagamo bisasilo ,bisasilo bye buli'ngeli ,bimali, bye blue ni bili bityena byosi zana bili awene wo ,bisasilo bino bilala bili mu bivera

Ba batu babusanile ano ba bandi bezile muzi motoka ba bandi bezile ni bugaali ba bezile mumotoka aliwo imbesemu, aliwo ni i mwanga u muzei uwe gaali naye wingilewo umulema a uwizile ku kagaali kewe.

Kunywinywi kuno kuli khukhwinyayila mu mumeetsi kwafanana ni mbata kumunywa kwe kwaaleya kwaaleya ni likosi kunywinywi kuno kulya ni bibindu bye mu'nyanza

Umusawu wefe uwe mwidwalilo agwatile litawo liwanga agwatile ni tsi'gloves ahambile ni kakuma kakapima bulwale nga buli kukuzina.